yanda za a kare kai daga cutar ƙanjamau shirin shagali a wajan gari da daddare ya kamata ka shirya yanda daren za ta kasance a duba kaya mai kyau jan baki waya makullai kuma kar a manta da mahimmanci abubuwa kaman su condom in ana maganan ƙanjamau akwai yadda za ka kare kanka da yawa kuma ya kamata musan wa'innan abubuwan idan mutum na saduwa da ka sanar da ɗayan jinsin wato abokin tarayya yadda ake kare kai daga ƙanjamau kaman su amfani da condom koda yaushe zai iya hana kamuwa da cutar ƙanjamau da wasu cututtuka da ake kamuwa da su wajen saduwa kaman su gonoria clamedia da sipilis kuma condom zai iya hana ɗaukan ciki rayuwan saduwa na da muhimmanci ka nuna ma abokin tarayyan ki ko shi ya san yadda ake kare kai daga cutar ƙanjamau ta hanyan yin magana na condom na daga cikin amfani da condom na daga cikin hanyar kare kai daga cutar ƙanjamau don haka ki tabbatar yana cikin kayan da zaki fita da su wajen fitar shagali tunda ba ki san in da daddaren zai kai ki ba za mu iya tsayar da yaɗuwan cutar ƙanjamau baki ɗayan mu in mun yi abunda ya da ce

Yadda za a gane ƙwayoyin cuuta dake gurɓatar da ruwa. Don rage warin bahaya da ɓallewar cuuta. Yana da muhimmanci mu gane me ke assasa mana gurɓacewar ruwa ƙayoyin cuuta irin na bacteria dake a baya kamar su ecoli da empirical fungi hanyar amfaani da shi wuajen gane cuutan dake acikin ruwa amma wannan baa zai nuna mana silar shiga cuutar cikin ruwan baa, sabooda hakan sun mai sun acikin dabbobi kwatoci da har sai an san silar cututtuka da za a iya kawo ƙa’idoojin da za a iya bi don rabuwa da wa’innan cuuta na ruwa hakan yasa dakta Waris Ahmad babban likita mai ilimin kimiyya ya kawo wani tsari da ake kira da microbios sustracking zai iya nuna yadda ruwan ya gurɓaace ta hanyar dabbobi ne ko kuma kwatoci.

Kare kai daga kamuwa da cututtuka a aibiti mutum ne yake asibiti don kulawa da lafiyarsa ko dan jinya ɗauka da sunan na aleklikal likitan ɗakin gaggawa a fannin lafiya. Mu anan za mu daka abun da yadace mu yi dan ganin mutum ya samu lafiya ba tare da wata matsala ba, amma yakama ku sani akwai kowace shekara a Kanada sama da mutane kaso goma cikin ɗari ke kamuwa da wasu cututtuka a asibiti da suka je don kulawa da kansu, wannan cututtukan kan iya kisa amma da yawansu za a iya kare kai daga kamuwa da su. Abun da za ka kare kai daga kamuwa da waɗannan cututtuka abu ne mai sauƙi kaman wane hanya akodayaushe yana da mahinmanci sosai don kare kai daga waɗannan cututtuka kuma ka tabbatar duk wani da ze taɓaka ya wanke hannayensa sosai hatta likitan da ze duba ka, ka tabbata sun wanke hannayen su kafun su taɓaka abu ne me sauƙi sosai.

barka dai suna na Greham Gerrod Repandickla ni likitan kula da kwakwalwa ne yau zamuyi magana ne akan alamomin da gajiya da yadda za a riƙe gajiya amman kafin na fara zan so ace nayi godiya ga likitoci da ke kawo mana waɗannan darussa gajiya me ake nufi da gajiya mutane zasu iya samun gajiya daga aikin gida aikin gurin aiki da sauran su in gajiya tayi yawa zata iya illata ƙwaƙwalwa don ta hanyar sama mutum damuwa kuma zai iya samana son shan ƙwaya koda yaushe ya za a mutum ya gane akwai gajiya tattare dashi za a iya gane gajiya daga gaɓoɓin jiki ko numfashi wasu kan kamu da gajiya ta gaɓoɓin jiki kamar baya na ciwo kafaɗa daga wajen gemu haka gwuiwar ƙafa da sauran su to sai na numfashi na numfashi zaka ga mutum yana numfasawa da ƙyar da ƙyar ko kuma mutum yana numfasawa da sauri fiye da yadda ya kamata duk wannan alamun gajiya ce to me zamu iya yi don mu gane gajiya na tattare da mu numfashi tare da diba gaɓoɓin jiki mutum ya samu kujera wanda zai zauna ya tabbatar ya zauna ƙafafunsa sun yi komai ya daidaita lafiya lau sai ya rinƙa numfasawa a hankali yadda ya dace ba tare da yayi da sauri ba ko a hankali numfashi na afkuwa ne daga hanci ciki da baki ba wai ana numfashi da kafaɗa ne ba

Kulawa da kwakwalwa na da amfani, aƙalla akwai abubuwa guda biyar nishaɗantarwa, mene ne nishaɗantarwa? Ba lallai ba ne sai na ba ku dogon maana na ƙamus akan nishaɗantarwa. Abu ne da muka sani cewa za mu iya yi ko muke yi akai-akai a rayuwanmu na kullon, zai iya kasancewa wasanni na motsa jiki, kamar su gudo ko tsalle-tsalle ko wasanni da ake yi na na’urori ko kallon talabijin, duk wannan za a iya sa su ko kuma mu ɗauke su a matsayin nishaɗantarwa .To me nishaɗantarwa take mana a matsayinmu na mutane? Yana samu mu kasance a cikin yanayi me daɗi kaman a cikin yanayi me daɗi a rayuwanmu kamar kuma a cikin yanayi na motsin rai, yana na halitta yana samu mu ji tsoro mu kasance a cikin tsoro mu ji shi a jikinmu ko a yayin da muke kallon wasanni na tsoro. Sai kuma iya samu mu zubar da hawaye a yayin da muke kallon wasanni na tausayi, jimami, ma yawanci muna shiga wani fanni na nishaɗantarwa kamar kallo a na’ura ne kwakwalwa, ko kuma wayoyin salulanmu ko buga wasannin kwallon ƙafa ko masu wasannin ƙafa, da dai sauran. Wasanni da ana kiran su da nishaɗantarwa ne amma tanbayata a nan shi ne, wani lokaci ne kake keɓewa don nishaɗantarwa? A rana ko a sati ko a wata koma shekara akan lokacin da kake warewa saboda abu me matuƙar mahinmanci a rayuwanka. Kaman samun lokaci tare da iyalanka, ko wani abu da kake so ka cinma buri a rayuwanka, kamar kuma ko cigaban karatunka, kamar halattar wani ganawa na aiki, kaman gyaran wani abu da ya ɓaci a gidanka ko gyaran abun hawanka da dai sauransu. To wani lokaci muke warewa wa’yannan ababe masu matuƙar anfani akan nishaɗantarwa? Shin kana adana kuɗi, muna adanan kuɗi saboda inganta rayuwanmu da ta iyalanmu ko kuma a’a muna bin wurin nishaɗi da wuraren shaƙatawa mu kashe kuɗin a can har da ɗaukan nauyin wasu mutane ko kuma munanne a gaban talabijin ga kayan ciye-ciye a gabanmu muna gani da muka fi so, kuma cikin irin halin da muna cikin mutanen da muke samun kanmu a cikin halin rashin natsuwa, muna gurin aiki a lokacin da zai sa a zauna cikin lafiya.